Ay nit yu dajalo tiqu ci ndox ñëom ñeppa ngi sol ay mbobu yu werta gi ci digg bi mi ngi sol mbobu bu mbokx ñia ngi sol ay tubey.

Mbooloo yi jigéen yu dajaloo di tutu, ñi ñi ngi sëgg waaye am nañu taxaw, ni ngi oddoo ay malaan tàkk seen boppu yi ay musoor.

Waxambaane wëy tàngal yeeramam, mi ngi sol mbubu bu weex, ak tubey bu weex, ak kawas ci weex, dàllam yaa ngi werta, mbubu si më ngi ame ay kulor yu werta ci waal mbagg gi mingi ame drapo Gambi.

Jigeen bu sol kompaleet, kompaleetu tey baas mbubu ak sipp, sipu bi ci wàlla lupi bi fa dang waye ci suuf gi fa feleya. Mingi tiyee sàg bu ros, def mees ci boppam.

peeru dàll yiñu teg dall yi na këlër bu moof la am më ngi ame këlër bu doore ci kawge ci tegeekay tank bi tamit mngi ame këlër bu doore am ab buum ci gannaab.

J̌igeen bu sol kompaleet kompalet bi nak amu loxo ci wàll lubb ki dafa daŋ waaye ci suuf dafa feleya këlër bi këlër bu sokolaala mi ngi def mee ci boppam bi tee ab kalbe aj benn loxam ci kaw boppam ci gennaawam mi ngi ame toog bu mbokq ak benn fëlër bu wert.

Pitchi bu takhaw cii banhassi garab, pitchi bii mungy ameh gehmengh gu gudu, bot yii njull, dunhu yii nak njaari couleur la ameh, couleur bu wekh, ak bu njull, banhass bum takhaw mungy ameh aiiy hohbb.